Ahaiguru y'amaizi hariho obwato bw'erangi zitarikushushana. Omu maato abari hashutamimu abantu babiri bajwire enkofiira aha mitwe yaabo kandi amaato ago hakomireho enkatsi. Ni obwire bw'eihangwe.

Abaana baingi bajwaire ebijwaro by'erangi zitarikushushana omu maisho harimu abajwaire empare ez'erangi eya kinyaatsi nana esaati za pinki baine obuntu omungaro zaabo nibaruka baine nana ehuuzi aha mbaju zaabo kandi n'obwire bw'eihangwe .

Abaana baingi bashutami bajwire yunifomu y'erangi erikushushana. Abandi batireho eshweta ahiguru baine obwoma bushongwize omu ngaro zaabo. Bariyo nibazihaho ehuzi Kandi n'obwire bwihangwe.

Omushaija ajwire empare y'erangi eya kitaka n'esati erikwera egubire n'enkofiira y'erangi ya bururu egubire aine akabaketi omungaro ze, akwatsire ahansi omu itaka Kandi n'obwire bw'ihangwe.

Omushaija ashutami aha kidomora Kirikwera aha rubaju hariho eky'erangi eya kinekye ajwaire enkofiira erikutukura n'ebijwaro birikwiragura aha rubaju rwe hariho akaju k'ebiti aha rubaju rw'akaju ako hariho kasasiro nyingi hariho n'abandi abantu. Ebicu nebya bururu n'obwire bw'eihangwe.

Aha sihaani mpango y'erangi erikwera hariho emera nyingi munonga hariho omukyeri gwa pillawo enyama esiikire na kabeegi esiikire.

Amaju ashatu gari aha rubaju rw'oruguuto enju emwe ekyahamukono gwa bumosho esigire erangi erikutukura, omu maisho g'enju esigire erangi erikutukura harimu ekikondo kyamashanyarazi nana obutebe obukozirwe omu biti .

Obukooko bwingi obw'erangi ya kitaka bukozire ekikungu aha kitaagi ky'omuti enyima yabwe amababi g'omuti nag'erangi eya kinyaatsi kandi n'obwire bwihangwe.

Omushaija ajwire esati erikwera n'empare erikwiragura n'enkofiira aine obuntu bushatu omungaro ze naburekyera ahaiguru ya kawaya. N'obwire bw'ihangwe.

Abashaija babiri, omwe ajwaire butusi ondiijo ajwaire ebigyere ashutami aheeru y'enju aha rubaju rw'enju aha dirisa hariho rediyo Kandi aha rubaju rw'omuryango hariho emihini ebiri aha ruguru y'enju hariho ebinyaatsi bingi n'obwire bw'eihangwe.

Omu mwanya mukye harumu ebintu byingi nka emotoka, ebizimbe ebiringwa na ebigufu Kandi amatara gariyo nigaaka n'obwire bw'ekiro.

Abaana babiri bajwire ebijwaro by'erangi etarikushushana, baine egaari nibavugira aha ruguuto rw'eitaka kandi aha gaari bakomireho ebidomora bibiri by'erangi eya kineekye bigubire aha rubaju hariho ebishaka bingi kandi n'obwire bw'eihangwe

Ahaiguru yekizimbe kitahwaire hatembireho abashaija bana baine ebiti seeri y'ekizimbe ekyo hariyo enyanja mpango nana emiti mingi kandi n'obwire obw'eihangwe.

Omwishiki ajwaire ekiteteeya kirikwiragura ayeshembire omu mutwe akenda karikutukura ashutami ,omu maisho gye harimu ekimeeza kisigire erangi eya kinekye ahaiguru y'ekimeeza hariyo ebitabo kandi enyuma ye hariyo abandi amaju n'obwire bw'eihangwe.

Omushaija ajwire eshati erikwera, empare ya bururu n'enkaito zirikutuukura omu ngaro ze ajwiremu giravu z'erangi ya bururu omu maisho gye harimu ebiziga bina bikomire aha kaguha, n'ahansi hariho ebindi biziga ayinami n'obwire bwihangwe

Abaana babiri omwojo n'omwishiki bajwaire ebijwaro by'erangi zirikushushana, omwishiki aine egaari omu ngaro ye omwojo aheekire baga aha mugongo nibatambura omu muhanda gw'eitaaka omu rubaju harimu emiti omumaisho gabo harimu abandi abaana nabo bajwaire ebijwaro by'erangi erikushushana neeyabo n'obwire bw'eihangwe.

Ebimuri bingi by'erangi eri kushushana bikozirwe okurikushushana. Ahari kimwe ekimuri, hatekamiho enjoki y'erangi ishatu zitarikushushana, erikwiragura, eya kitaka na erikwera Kandi ni obwire bw'ekiro.

Ahaiguru y'ekisaasi hariyo Enjoki eziri ahaiguru na n'ezindi ziri omu kisaasi ziine erangi erikushushana eya kitaka, erikwiragura, n'erikwera kandi n'obwire bw'eihangwe.

Omwana ajwaire esaati y'emikono miraingwa erikwera n'esikati erikwiragura omukono ogumwe agukwataise aha meeza ogundi agukwataise aha rubaho, aha meeza hariho karicureeta hariho n'ekitabo enyuma ye hariyo orwigi.

Ekimotoka kihango ky'erangi eya bururu nikivugira aha ruguuto rw'eitaka kyegwire ekindi eky'erangi eya kicungwa. Aha rubaju hariho owa boda ahekyire omukazi ondijo omushaija ayemereire aha rubaju rwakyo n'ondijo ayemereire aharuguru n'obwire bwihangwe.

Omwana muto ow'omwishiki ajwaire ekiteteeya eky'erangi zitarikushushana ariyo navuga ekiziga aha rubaju rwe hariho ekizimbe ky'amatafaari enyuma ye hariyo ebishaka by'erangi eya kinyaatsi n'obwire obw'eihangwe

Abantu baingi bajwire ebijwaro by'erangi zitarikushushana, abaingi aharibo bajwire eby'erangi eya kitaka babiri nibatera engoma Kandi boona bariyo nibatera omungaro enyima yabo hariyo emotoka y'erangi erikwiragura n'ebishaka biingi bemereire ah'eitaka enyima yabo hariyo obunyaantsi bukye n'obwire bw'eihangwe.

Abantu babiri bajwaire ebijwaro by'erangi zitarikushushana bajwaire obukokooro aha maisho gaabo bw'erangi erikwera omwe ajwaire ebijwaro by'erangi erikwiragura aine akooma omu ngaro ze akataire aha mukono gw'ondijo oine ekofiira y'erangi erikutukura kandi n'obwire bw'eihangwe.

Aha kashozi karaingwa hariho obunyaatsi bwingi, bw'erangi eya kinyaatsi n'emiti mingi y'erangi eya kinyaatsi omu mbaju zoona omu ruhanga nayo hariyo emiti mingi kandi n'obwire bwihangwe

Ahaiguru y’amaizi mingi hariho obwato bwingi bw'erangi zitarikushushana. Omu bwato bumwe hashutamimu omuntu akwatsire enkatsi omu ngaro ze, aha nkungu hariho abandi abantu omwe omukazi akyikyire omwana kandi nobwire bw'eihangwe.

Amaato mingi g'erangi zitarikushushana amaingi n'ag'erangi erikwera gari ahaiguru y'amaizi mingi munonga, seeri hariyo ebyombeko biraingwa bihango eiguru nerya buruuru n'obwire bw'eihangwe.

Ahaiguru y'amaizi makye hariho eryato ry'erangi ya kyenju omu rubaju harimu ebinyaatsi biingi aha rubaju orundi hariho akati kakye kandi iguru nerya bururu n'obwire bwihangwe.

Emboga mpango eine amahembe gehetsire. Aha mugongo gwayo hemereireho akanyonyi k'erangi erikwiragura. Embogo eyemereire omu bunyaatsi bwingi bw'erangi eya kinyaatsi kandi n'obwire bw'eihangwe.

Omushaija n'omwana barotami bombi bajwaire esaati z'erangi eya buruuru n'empare zirikwiragura, omushaija ajwaire akakomo aha mukono omwana akwatsire kamera omu ngaro ze kandi n'obwire bw'eihangwe.

Enjoki nyingi z'erangi nka erikwiragura, eya kitaka zikozire obukungu bubiri rwagati yaazo hariho enjoki emwe erikukwatanisa obukungu bubiri obwo.

Aha meeza ey'erangi eya kitaka hariho enkwanzi z'erangi zitarikushushana zikomire aha bwoma kandi n'obwire bw'eihangwe.

Ahaiguru y'enyanja mpango hariho ebingoonzi byingi Kandi ahaiguru omu bicu biine erangi ishatu zitarikushushana nka eya kinekye , eya kicungwa ,nana erikwiragura n'obwiire bwakasheeshe.

Omwana ajwaire tishati erikwera akwaitse aha buguha bukomakomire nka obubokisi kandi n'obwire bw'eihangwe.

Ahaiguru y'enyanja mpango hariho omukono gukwatsire ekyoma omu ngaro kandi ekyoma ekyo kiine erangi zitarikushushana kandi n'obwire obw'eihangwe .

Obukooko bwingi bw'erangi eya kitaka bwerunzire hamwe bwemereize emitwe bwemereire omu bunyaantsi bwomire. Enyuma yabwo hariyo emiti mingi ya erangi ya kinyaantsi eiguru niryera ni obwire bweihangwe.

Omushaija ajwaire esaati y'erangi ya kinekye aine karimagyezi aha meeza n'omu matu ajwairemu obwokuhurikiza kandi aha rubaju rwe hariho entebe

Entwiga ishatu z'amaraka maraingwa zemereize emikira nizitambura omu kishaka kirimu ebishaka byomire nana emiti ey'erangi ya kinyaatsi eiguru niryera n'obwire bwihangwe.

Akanju kakye k'obudongo kashakize eibaati, aha muryango hariho ekirago kari rwagati y'emitumba enyuma yako hariyo endijo enju eiguru niryera n'obwire bw'eihangwe.

Obunju bushatu bukye bushakize ebinyaatsi omu maisho gabwo hariho embuga mpango ey'eitaaka harimu n'obunyaatsi bukye, enyima y'obuju obwe hariyo emiti mingi n'emitumba enyuma y'emitumba hariyo ebizimbe biraingwa bihango, eiguru niryera n'obwire bw'eihangwe.

Empundu emwe eshutami omu kiti ekwatiise omukono gumwe aha kiti ogundi omukono egwererize omu mwanya, n'okuguru okumwe ekwererize omu mwanya, enyima yaayo hariyo ebindi ebiti kandi obwire n'obw'eihangwe

Omwana ashutami ahaiguru y'edeeya akwatsire omu baafu erimu ebintu. Aha rubaju rwe hariho agandi amabaafu gariho ebintu. Enyima ye hariyo abandi abantu abamwe bashutami abandi bemereire n'obwire bw'eihangwe.

Obukooko bwingi bw'erangi erikushushana bushatu bwemereize emitwe Kamwe kinikire omutwe bwemereire omu binyaantsi byomire Kandi obwire nobw'eihangwe.

Abantu bariyo nibanaaba engaro kandi omwe ajwaire eshaaha aha mukono gwe. Omu maisho ge harimu akooma nikareetwamu amaizi. Kandi n'obwire bw'eihangwe.

Enkura ruhembe ibiri zemereire omu bunyatsi bwingi emwe etaire omunwa omu bunyatsi endiijo eyemereire kyonka enyuma yaazo hariyo ebishaka bingi munonga n'obwire bw'eihangwe.

Aha meeza emwe erikwera hariho karamagyezi ibiri, hariho n'ebimuri bibiri aha rubaju hariho n'ekikopo hariho entebe y'erangi erikwiragura, aheeru y'ekizimbe hariyo ebizimbe bingi n'obwire bwihangwe

Ebikooko birikwiragura biine amahembe aha mutwe, biine ebyoya aha maraka. Emikira yaabyo nayo hariho ebyoya. Byemereire omu kishaka omu bunyaatsi bwomire. Enyima yaabyo hariyo emiti kandi n'obwire bw'eihangwe.

Enturegye ibiri empango n'enkye. Enkuru erimu n'erangi eya Kitaka. Zemereire omu bunyaatsi obumwe bwomire obundi ni bubisi Kandi n'obwire bwihangwe.

Aha nyanja mpango hariho ebizinga byingi aha bizinga ebyo hariho ebishaka byingi by'erangi eya kinyaatsi, aha kizinga ekimwe hariho n'amanju kandi seeri y'enyanja egyo hariyo emigongo eiguru niryera n'obwire bw'eihangwe.

Ahakizimbe kihango hariho emiryango eshatu. Ogumwe gukingire ogundi gwigwire ogundi gwegyekire. Aha rubaju rw'ogwegyekire hariho ekiveera kandi Ogwigwire omunda harimu ekimeza kihango kitiireho omusharaba . Aheru hariho obwapa bubiri n'obwire bwihangwe.

Ebishaabo bibiri ebizingiiremu ebireere ekimwe kizingiremu orurere ahansi hariho engata ziterekire ahansi aha bunyatsi bwomire n'obwire bw'ihangwe

Abaana baingi bajwaire ebijwaro by'erangi zitarikushushana batarikwigana omu myaka bashutami omu diriisa, omwe narazya kuriya kandi abandi nibarazya kuunu eiguru niryera n'obwire bw'eihangwe.

Emyenda eshatu y'erangi zitakushushana n'amabara gatarikushushana ehanikire aha buti omu maisho gaayo harimu enkwanzi z'erangi etarikushushana kandi biri omu nju

Embogo ina zemereire. Emwe eyemereire omu maizi endiijo eyemereire aha nkungu. Ibiri ziriyo nizirwana zemereire omu bunyaatsi, Aharubaju hariho ebishaka bingi n'obwire bw'eihangwe.

Aha meeza mpango hariho karimagyezi nyingi n'esimu nyingi, omuntu omwe akwatsire ahari karimagyezi babiri baine esimu omungaro zaabo aha meeza egyo hariho n'akabinika n'ebikopo kandi n'obwire bwihangwe

Omushaija ajwaire empare ya kitaka omunda ainemu erikutukura akwatsire aha muti oguri ahansi aha rubaju rwe aineho akooma k'erangi eya kicungwa, enyuma ye hariyo endiijo emiti eyemereire na n'ebishaka kandi n'obwire bw'eihangwe.

Omukazi ajwire ebijwaro by'erangi ya papo, ajwire obwoma omu matu, aine ishokye riringwa ayemereire omu musiri gw'obucoori bubisi kandi n'obwire bw'eihangwe.

Ente nyingi z'erangi zitarikushushana ezimwe eza kitaka ezindi ezindi niziragura ezindi ziine amabara ziine amahembe maringwa zemereire omu bunyaantsi ezimwe nizirya ezindi zemereire kwonka enyima yazo hariyo omuti gumwe Kandi eiguru nerya bururu n'obwire bweihangwe.

Ekikooko kihango kirikwiragura kiine ebyoya kiine ebyoya bingi aha mubiri birikwiragura kyemereire omu bishaka bingi by'erangi eya kinyaatsi kandi n'obwire obwihangwe

Enjoki y'erangi ibiri zitarikushushana eya kitaka nana erikwiragura etekami aha kimuri kyerangi eya papo. Enyima yakyo hariyo ebindi ebimuri biri kushushana nakyo Kandi n'obwire bw'ekiro.

Omu maisho g'eduuka eine orwigi rusigire erangi ya bururu hemereiremu abashaija babiri bajwaire ebijwaro by'erangi zitarikushushana kandi omu maisho g'eduuka egyo harimu ebindi ebintu nka ebicupa by'amaizi kandi n'obwire bw'eihangwe.